Ukusebenza labantwana abancane kungumsebenzi onzima kakhulu, kufuna umuntu olesineke njalo olothando futhi okwaziyo ukudlala labantwana.

Kulezi insuku abantwana sebehamba bebancane kakhulu ezìkolweni. Uthola umntwana oleminyaka emithathu esefunda kodwa lokhu kwenza bakhule bekhaliphile.

Ukufunda kulilungelo lawo wonke umntwana. Kuqakathekile kakhulu ngoba kuyenza abantwana bebe lekusasa enhle njalo Bebe lekusasa eqhakazekileyo.

Abantwana bemfundo yaphansi e nursery bafunda ngokubambabamba, ukubona imifanekiso lokudlala. Ababalisi abafundisa laba bantwana kumele kube ngababalisi abalothando lesineke

Abantwana abancane bayakuthanda kakhulu ukuhlala bayenze isigombolozi nxa bexoxelwa inganekwane ngabazali kumbe ngogog kumbe ngokhulu babo

Abafundi abancane abaqalayo isikolo bafunda ngokubamba bayanikwa ithuba lokuyabhala phandle emhlabathithini amabizo abo bayakujabulela lokhu nxa bebamba inhlabathi.

Endlini yokufundela emfundweni yaphansi zikhona indawo zokuqeqetshisa abafundi ngolwazi lwanamuhla. Abafundi bayafundiswa ukuthi ugetsi usebenza kanjani.

Emfundweni yebanga laphansi imisebenzi yabantwana lokhe isabhalwa emdulini. Ubhaliwe umsebenzi wabantwana okumele bayewubhala ngekhaya. Imfundo ayipheleli esikolo kuphela langekhaya kumele befunde ukwenzela ukuthi bengakhohlwa lokhu abakufunde esikolo.

Bayakuthanda ukudlala okhekhe. Ngesikhathi sokuphumula uthola sebegcwele emagcekeni esikolo sebedlala imidlalo etshiyeneyo. Lapha kuyabe kudlala wonke amabanga, abancane labakhudlwana.

Emfundweni yaphansi sekulungiswa amaguma akhona uthole emahle ebukeka amagceke akhona bayafaka utshani obuluhlaza ngoba sebefundile ukuqakatheka kokulondoloza umhlabathi.

Ithekhinoloji iqakathekile kakhulu ngoba iyasiza abantwana abasafundayo esikolweni ukuthi bathole izinto abangazaziyo ebulenjini kodwa kwesinye isikhathi imbi ngoba uthola sebethe nhlo kumakhomputha sebengasathumeki ezindlini.

Kukhanya umsebenzi wabantwana ubhaliwe phansi ngama watshi adwetshiweyo okutshengisa ukuthi abantwana bebefunda ngesikhathi, kuqakathekile ukuthi bakwazi ukuzibalela isikhathi bebodwa.

Abantwana bafunda ngomtshina. Babili bayadlala bencedisana, betshengisana. Kulegwaliba emdulini elitshengisa imitshina yalezi insuku. Libhaliwe amabala akhomba ama part yemitshina le.

Abafundi benfundo yebanga eliphansi badinga ukufunda ngokubona. Nxa ubafundisa ngemibala etshiyeneyo ungathwala izinto ezilemibala leyi. Nansi siyayithola iditshi elombala oyisibhakabhaka. Sibe sesisiba leyinye njalo ingcebethu yokufaka impahla elombala oluhlaza.

sebetshayisile abafundi namuhla batshiye kugcwele amaphepha phansi ekilasini nxa betshayisa bayakhuthazwa ukuthanyela betshiye indlu yokufundela ihlanzekile

Sezakhiwe zabanengi izindlu zokufundela esikolo semfundo yebanga laphansi. Akusela umntwana obonakala efundela phandle ngoba izindlu sezenela wonke umntwana.

Izambuzi ezisetshenziswa ngabantwana abancane. Kufanele zingcinwe zihlanzekile, ngoba lokhu kungabangela ukuthi babelemikhuhlane eminengi etholakala ngenxa yengcekeza.

Amanye amagceke ezikolo alezifudlana ezihamba amanzi. Bayakhuthazwa ababalisi labafundi ukugqiba lezizifudlala ukuze zivaleke lokuhlanyela utshani ukuze amanzi angakhukhuli inhlabathi.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantwana besikolo ikakhulu abebanga laphansi bathole ithuba lokudlala bephumuza ingqondo zabo bayakujabulela kakhulu lokho.

Abantwana abancane abafunda kuhle ngokubona imifanekiso langokubamba. Kulezi insuku zethekhinoloji sokukuhle kakhulu ngoba ababalisi benelisa ukuthola leyi mifanekiso ngobunengi bayo ebulenjini.

Ezikolo kule zindlu zokufundela, kubuye njalo kube lezindlu zababalisi. Lapho abathi nxa bengafundisi khona behlala bephumula belungiselela isifundo esilandelayo.

Abantwana abancane abemfundo yaphansi benza imidlalo ethile betshayana izandla ngababili ngababili. lapha kuhlangene abafana kanye lamantombazane.

Umbalisi okhutheleyo ngumbalisi ongalindi ukunikwa indawo yokubhalela kumbe amaphetshana okubhala nampa ababalisi babhalile izincediso zabafundi emasakeni

Isikhona imitshina eyamaLaptop eyemfundo eyaphansi abafundi bayabala amabala abhaliweyo basebenzisa iyona iLaptop

Nxa umbalisi ephumile ephandle bayakhululeka okhekhe basala bedlala begida begcwala indawana yonke. Kumnandi ukuba ngumntwana wesikolo.

Izikolo zemaphandleni ziyaswela izingwalo ezaneleyo ezokuthi abafundi basebenzisa . Uthola abafundi bebahlanu besebenzisa ugwalo olulodwa.

Abafundi bebanga laphansi, bafunda indlela abangakhulumisana ngayo labanye abantwana abangenelisi ukukhuluma. Bayafunda ukuthi isayini language isebenza njani.

Abantwana besikolo bagqoka ana uniform ayikhakhi balamayembe alombala wesibhakabhaka bayakhuthazwa ukungcina isikolo sabo sihlanzekile ngokusihlanza sukuzonke bedobhe amapaper abonakala esikolo

Izikolo zebanga laphansi ziyaludinga kakhulu usizo lukahulumende ngoba abantwana laba bafunda behleli esitulweni esisodwa bebanengi njalo besebenzisa itafula eyodwa futhi.

Ezikolo sekulendawo ezihlanzekileyo lapha abantwana abakhakhona amanzi okunatha kudingeka ukuthi bebuye lokuyizigujana okuncane ukuze bekhelele amanzi

Emandulo abantwana abangamantombazana bebencindezelwa kakhulu. Bekungavunyelwa ukuthi behambe esikolweni. Bekuthiwa indawo yabo isekhitshini, isikolo ngesabafana.

Abafundi bemfundo ephansi bayafunda ngemifanekiso etshiyeneyo umbalisi uyadweba imifanekiso afake emdulwini balandele bebuka leyo mifanekiso bebala amabala aphezulu

Uhulumende welizwe laseRwanda useyakhe izikolo ezinengi zemfundo yaphansi. Kuzasiza ukuthi abantwana bangahambi kakhulu belanda izikolo ezikhatshana.

Abantwana abancane kufanele befundiswe ngokuqakatheka kwesikolo njalo bakhuthazwe ukuthi babale nxa belungiselela imihloliso yabo ukuze baphumelele.

Ukungaphumeleli ezifundweni akutsho ukuthi impilo isiphelile, akhona amakolitshi afundisa imisebenzi yezandla lokhu kuyasiza ukwenzela ukuthi abantwana bangasweli okokuziphilisa kusasa.

Ngezikhathi lezi esiphila kizo lapho imisebenzi osokunzima ukuthi itholakale kuqakathekile ukuthi abantwana bafundele imisebenzi yezandla enjengokulungisa izimota ukwenzela ukuthi benelise ukuphila labo kusasa.

Abafundi sebefunda ngezamagetsi besebangeni lesikolo lapha bayabe befunda indlela ezokulungisa imitshina esebenza ngogetsi etshiyeneyo.

Kulemisebenzi ebisaziwa ifundelwa ngabantwana abangabafana, kodwa kulezi insuku, akusakhethelekile. Lamantombazana lawo uyawafica esefundela limsebenzi efanana lokunusela.

Abantwana besikolo abakusifundo yemsebenzi yezandla bagqoke impahla zokuzivikela. Bagqoke amahovolosi alombala olithanga abanye bafaka ingwane zokuzivikela ezilombala obomvu.

Izikolo ziqakathekile kakhulu ngoba ziyathuthukisa iziphiwo abantwana abalazo, kungabe kuyisiphiwo sokuhlabela, ukupheka lokwenza imisebenzi etshiyeneyo

Omkhulu wezifundo emakolitshini uvakatshele kwelinye lamakolitshi kweleRwanda ukuyabona umsebenzi wezandla oyenziwe ngabafundi khonalapho.

Abantwana abagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka bafundela ukubaza. Bavalile indlebe ukuze umsindo womtshina ungabangeni endlebeni.

Sebekufundiswa ezikolo ukukanika imota abafundi. Nxa esethe wehluleka okwamabala engasasebenzi ewofisini wenelisa ukuyazisebenza umsebenzi wezandla ekanika.

Ukufunda kwakulezinsuku sekulula kakhulu abantwana sebesebenzisa amakhompuyitha labomakhalekhukhwini ukubancedisa ezifundweni zabo. Abangakwaziyo sebekwazi ukukudinga ebulenjini.

Abantwana abangamankazana kufanele befundiswe imisebenzi yezandla, ikakhulu imisebenzi efanana lokuthunga, ngoba bazaba ngomama bakusasa. Nxa esengumama umntwana esedatshukelwe yisigqoko, kufanele enelise ukuzithungela.

Abafundi bebanga eliphezulu bayafunda njalo esikolo ukusebenzisa amagetsi. Lokhu kuyabancedisa ukuze bengakhula beqede esikolo bakhule belolwazi olujulileyo ngalo umsebenzi.

Abafundi bayancedisana kukhanya bayadweba .Bafuna ukwakha isakhiwo esithile .Bonke bagqokile okokuzivikela .

Zinengi izifundo ezenziwa esikolo sebanga laphezulu eSecondary bakhona asebefundela ukupheka abanye ngabafundela ukuthunga abanye njalo ngabafundela ukubala.

Bafundela umsebenzi wezandla abafundi lapha bathwala insimbi babambe okwamagetsi babambe yonke into ongayicabanga efundelwa ngezandla

Omama abalabantwana abancane abangakenelisi ukuhamba bodwa esikolweni kumele bebaphelekezele ukuze bebone ukuthi abantwana abayehlelwa yingozi zomgwaqo.

Abantwana kumele befundiswe ukuthi nxa bechapha umgwaqo bachapha njani. Kumele bebekwazi ukuthi kumele beqale bekhangele esandleni sabo sokudla bethalaze esandleni sokunxele bengakachaphi.

Abaziwe amatafula kanye lamabhentshi azasetshenziswa ngabafundi esikolo wonke umntwana ulelungelo lokuhlala ebhentshini abuye abhalele phezu kwetafula

Abantwana besikolo kumele benanzelele nxa behamba emgwaqweni bahambe eceleni komgwaqo bengagcwali indawo yonke ukwenzela ukuthi bangagxotshwa zimota.

Uhulumende uthengele izikolo zemfundo yaphansi amatafula lezitulo ezintsha ngemva kokuba enanzelele ukuthi abantwana bahlala beminyene.

Abafundi bamile kuseni bafuni kiqalisa izikolo. Ababalisi bamile phambi kwabo , bafunukubatshela indlela abamele bahambe ngayo, ngemva kwalokho bazangena emakilasini baqalise izifundo zabo.

Nxa abantwana sebetshayisile bahamba ngakibo ufica ezindlini zokufundela sekuthanyeliwe kwahlanzeka njalo ubona langokuthula kwakhona ukuthi sebehambile ngakibo.

Izikolo kumele zihlale zihlanzekile eze university uyazibona ngezihlahla ezinhle phandle lotshani obuqunywe kuhle lamaluba agqagqele iguma labo.

Ziyavulwa namuhla izikolo kuyaphithizela emarenkini. Abanye ngabagada eziqonda empumalanga banye ngabagada eziqonda entshonalanga. Bayabuyela abafundi sebesiya qala izifundo zabo.

Abantwana bayafundiswa ngokuhlanzeka ukulungisa isikolo sihlale sihlanzekile kungumlandu wabo ngakho uyabathola bethethe imithanyelo bethanyela bedobha njalo amaphepha.

Abafundi basendlini yokundela. Bahlezi. Balalele umbal8si efundisa. Abanye bagqoke amayembe amhlophe. Abanye njalo bagqoke amayembe ayisibhakabhaka.

Izikolo ezinengi eRwanda zilungiswe kuhle zilamagedi amahle njalo uhle ubone phandle ngebhakane elibhaliweyo ukuthi lapha kusesikolo.

Ezikolweni abantwana abafundi izingwalo zodwa bayenza lemidlalo etshiyeneyo efanana lokuzivoxavoxa lokugijima beselula imizimba yabo.

Sebetshayisile abantwana ilanga likhanya selibantu bahle . Sebebuyela ngemakhaya ukuya phumula .Bazaphinda bephenduke njalo esikolo kusasa .

Abafundi bavunywelwe ukuya esiphalagwalo noma yisiphi iskhathi. Lapho bafike bedinge izigwalo abafuna ukuzibala, bethathe bayebala baziphendukise njalo.

Abanye abantwana bahlala khatshana lesikolo ngakho bahamba ngemota nxa besiya esikolo kumbe bevela esikolo akhona amakhombi alombala olithanga.

abafundi bagcwele e hall balalele isimemezelo esikhona okhulumayo uthwele okokukhulumela phezulu ukuze ezwakale khatshana.

Umbalisi nxa efundisa abantwana uyabe ebhala emdulwini ukuze babone lokho akhuluma ngakho, lokhu akufundisayo. Abantwana kumele behlale belalele ukuze bezwisise.

Abantwana abezifundo zaphezulu abasakhulayo bebe buthanisiwe ngabezempilakahle bebafundisa ngengozi zokuya emacansini bebancane.

abezempilakahle bavakatshele abafundi ezikolo semfundo yaphezulu ukuzoba fundisa ngemikhuhlane etholakala emacansini efanana lomkhuhlane wenculaza.

Izikolo zakulezi insuku zakhiwe kuhle okwamagama. Phandle uthola kulezihlahla ezihlangelwe ngobunono obuthile kubesekusiba lotshani njalo obuhlanyeliweyo obuluhlaza

Yakhiwe kuhle indlu yokufundela umduli wakhona muhle okwamagama ulombala oyikhirimu wapendwa njalo ngombala oyibhulu.

Abezempilakahle bebambisene lengaja ezitshiyeneyo ,ezibona ngezidakamizwa. Bavakatshele abantwana bemfundo yaphezulu, ukuthi bayebafundisa ngezingozi ezingabehlela, ngemva kokuthatha izidakamizwa.

Abantwana besikolo bagqoke amayembe amhlophe bahlezi phakathi kwesakhiwo kukhanya balalele imfundiso abayiphiwa ngulo omileyo phambili.

Izikolo ezinengi seziphucukile sezilawo amabhasi okuhambisa nxa bethwala abantwana bebasa esikolo lantambama sebebasa njalo ngemakhaya

Yisikhathi abantwana bephumule bengekho ezifundweni. Bagcwele phandle bayadlala. Baphumuza izingqondo ngemidlalo etshiyeneyo ukuze nxa sebebuyela ezifundweni zabo ingqondo zibe ziphumulile.

Abantwana bayadlala phandle .Kukhanya yisikhathi sabo sokuphumula. Izifundo seziphelile ,sebebethwa ngumoya belungiselela isifundo esizayo.

Abantwana besikolo, abazali kanye lababalisi bathe wathalala egcekeni elikhulu babukele ezemidlalo kukhanya kuyagidwa ezesintu.

Abezomthetho bayakhuthaza abatshayela izimota ukuthi bananzelele isiqibu abahamba ngaso nxa bedlula lapho okulabantwana besikolo khona

Abezempilakahle bebambisane labe national rehabilitation centre beyenze umkhankaso bebhodela abamtwana besikolo bebafundisa ngezingozi zokuthatha izidakamizwa

Izikolo sezivaliwe abantwana abafunda behlala esikolo bajabulile kakhulu ngoba sebebuyela ngemakhaya. Sebejabulele ukuthi sebezabona abazali babo kanye labangane.

Izakhiwo zakulezinsuku sezisakhiwa zibe zinde ziye phezulu uthola esinye isakhiwo singaphansi phezulu kwaso kufakwe esinye lokhu kwenza ukuthi kulondolozwe umhlabathi.

Ezikolweni ababalisi kumele babelomphuthano yokufundisa abantwana ngezinto eziphathelane lempilo yabo nje jikelele. Izifundo ezifanana lemikhuhlane yengculaza.

Ezikolweni kumele kube lomduli osetshenziswa ngababalisi nxa befundisa abantwana ukwenzela ukuthi bababhalele amanothi kumbe umsebenzi abayabe benikwe wona

Izakhiwo zezikolo zemfundo yaphezulu elizweni le Rwanda ziyakhiwe ngobunono obukhulu phandle uthola kulotshani obuqunywe kuhle lamaluba ahlanyeliweyo.

Iyunivesithi uthola befunda phakathi kwendlu enkulu njalo bebanengi kakhulu, akufanani lezikolo lezi ezebanga laphansi othola befundela endlini encane njalo belihlekana nje.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu, ziyakhiwe ngobunono obukhulu kakhulu. Ubona izakhiwo zakhona ezipendwe kuhle, lotshani obuqunywe kuhle phandle kwalezi zakhiwo.

Abafundi bebanga laphezulu eyunivesithi bayehlukene labafundi laba abafunda ezikolo zaphansi ngoba bona abagqoki izigqoko ezifananayo.

Abafundi beyunivesithi abahlala ezindlini zesikolo bayakhuthazwa ukuthi bagcine indawo zabo zokugezela zihlanzekile ukwenzela ukuthi bengathelelani imikhuhlane.

kulebhakane elikhona endleleni elitshengisa isikolo semfundo ephakemeyo esakhiwe libandla le catholic isikolo lesi silama program atshiyeneyo esiwathathayo

Ukufunda sekulula kakhulu kulezi insuku ikakhulu kubafundi beyunivesithi, uthola omunye lomunye ehlezi ebambe eyakhe i" computer ".

Izindlu ezigadana zisiyaphezulu ziyasiza kumphakathi. Umhlabathi nxa umlutshwana owokwakha izindlu zibezinengi bayacina bezakhile ngokuzigadanisa.

Ezikolo zemfundo yaphezulu. Kufanele bebe leziphala ngwalo, lapho abagcina khona amabhuku Ukwenzela ukuthi a bafundi abafuna amabhuko babuye bazecela lawo mabhuku bawasebenzise..

Abafundi bemfundo ephakemeyo eyunivesithi bayakhelwe izakhiwo ezinhle njalo izakhiwo zabo ziyakhuphuka befundele phezulu. Bagada ngamasitezi afakiweyo.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu eUniversity . Uzibona ngokwakhiwa kwakhona. Zakhiwe kuhle kakhulu okwamagama. Yibunkanyankanya bodwa.

Zikhona ingwalo ezitshiyeneyo zifakiwe lapha ekhabothini, zabekwa kwabalula ukuthi ozidingayo enelise ukukhetha loku alufunayo.

Endlini lapho okufundelwa khona abafundi kulamakhabothi amanengi atshiyeneyo lapho abafundi abangena khona bahlale phansi babale ingwalu zabo

Izindlu zabafundi abemfundo yaphezulu euniversithi zihlelekile kakhulu ungangena phakathi kuhlanzekile uhle ubone ukuthi lapha kufunda abantu abakhulu

Wakhiwe waba mude umduli ukhanya phezulu khonale kubuye kukhanye isibhakabhaka esilamayezi ahambayo.

Omkhulu wezemfundo zaphezulu emakholitshini ezifundisa imisebenzi yezandla uvakatshele abafundi ukuyobana imisebenzi abayenzayo.

Lapha emfundweni ephakemeyo, akhona amabhokisi lapho okufakwa khona incwadi ezithile. Umnikazi uyabe elekhiye, afike avule akhiphe eyakhe incwadi.

izikolo ze university zehlukile kulezikolo zemfundo yaphansi zona ziyalungiswa phandle kuhlanyelwe amaluba kube lotshani obuqunywe kuhle

Abemfundo ephezulu eyaseyunivesithi, bemukele imitshina eminengi esikolo sabo. Imitshina le izabanceda ezifundweni zabo ezitshiyeneyo.

Abafundi be university bayafundiswa ngomkhuhlane wengculaza lokuthi bangawuvikela njani yingakho kulendawo lapho okufakwa khona ijazi lomkhwenyana ukuthi labo asebekhulelwe yiminzwa yabo basebenzise.